Omehala lyoositola otatu ulikilwa nee aantu moositola dhayooloka naalandi nee sho yeya kondoolopa yeli pehala ndyono lyoositola yeya okulanda taya thuwa po, otamu monika nawa shili, atu ulikilwa nee pevi nopombanda nkene moopala nomapaya nee ngono goshinanena omuntu hovulu kuya kositola yopombanda tozi pevi tolongitha epaya nee ndyono lyoshinanena.

Oshimaliwa tashi ulikwa komulumentu eli methano, iimaliwa mbyono ya yooloka noyiilongo inaayi faathana wu tale kutya ongushu oyi thike peni.

Shampa twamono okamaliwa ohatu yi mosiitila etatu hili omatemba ndele tatu landa iilandomwa yetu noothilinga dhetu dhoka tuna eta tu thigipo natango iipumbiwa yongula.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana otayi tu londodha ngele otashi ya kokupungula oshimaliwa. Owa pumbwa wu kale wi isimaneka nowa pumbwa wu kale omuvuliki.

Hano okahala kokwiiyogela koonyala ka longwa moshiti nokalongwa momutholomo omuwanawa lela gopashinanena nokuhwahwameka elongitho lyiiti mbyono yi li momwaalu ogundji mOwambo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tu tseyithile kutya okombo ndjono ya li ya tulwa pombanda, omwaalu gwawo goshimaliwa osho nee gwa kuluka noya hala ngaa nee wuki ilandele yoye mbala ngaashi tashi vulika.

Mpaka ota pu monika aantu, aalumentu naakiintu yeli mositola yokulanditha iikwaledha, iikwashipa, shaashi otamu monika oondjato nomapaya ,oongaku dhoka dha longwa moshipa .

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile ngeyi kutya patulula u tule uuyuni woye nuupu nomukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi uuna wuna okakalata koye hono ka nyolithwa.

Okataafula kalongwa moshipilangi etaka tulwa omagulu gongushu yanakupwe yoshitenda oko nee taka monika methano muno ka thikamekwa ngaa nee pomabolota nenge poshipakete.

Nedbank otetu londodha tu kale tu li uupathi ngele tashi ya pookalyamupombo, waa ha gandje oonomola dhoye dhombaanga dhomeholamo, nongele owa tulwa mokatoyo dhengela onomola ndjoka ya tulwa po.

Okahauto kOkapolo hono ke holike nawa koomeme, ka tulwa kofanditha mbela andola koWesBank. Uuhauto nee mbono wa longa nale nohawu landithwa nee omuntu to vulu oku ka futa oomwedhi omilongo heyali nambali, ho pulwa ngaa nee ashike wu fute ko iihohela yi li pevi lela ko ka ninge po koye uuna wa mana oku ka futa.

Uudhano wo kutondoka owo wumwe po wu holike noku yambidhidhwa koNedbank. Sho nuudhano mbuno wasimana kayishi ashike komasidano ndele nokukaleka olutu lwoye muukolele.

Omulumentu gumwe naakiintu yeli yaali, mbono ye li momuzalo gwo Nedbank. Ota ya gandja omagano gomiti momukunda ngono hagu ithanwa Osona.

Okakadhona ka kuutumba mehauto ke na iipatululo yehauto peke ke li poshilimbo shoNedbank otaya indile ngaa nee wu ya wayimine pethimbo lyomaulukilo giipindi moRehoboth omvula yomayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Omahala getu gomomagumbo oshowo goongeshefa ohatu ga opaleke nawa etatu tulamo iipundi yomatyofa mbyono iiwanawa etatu tulamo uutaafula uuwanawa opo mu kale tamu monika nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tu lombwele kutya uuna wasindana nenge waya kokapandja kayo komauyelele oto vulu kukala wa sindana yimwe yomiisindanomwa ngaashi aasindani yomadhina gatulwa po.

Mpano otapu monika ngaa nee omagano taga gandjwa owina naanambelewa ngaa nee yeli konima hwiyaka noshilimbo sho mbaanga yotango yopashigwana yo FNB, ndi wete mpako othimba yina ongodhi tayi gandja omagano.

Mbano aasindani yomaudhano goku tondoka yoku ninga ethigathano lyoku matuka noombasikela, otayu ulikwa nee sho taya pewa olupandu lwayo pamukalo goshimaliwa nenge otyeke.

Mpano otapu monika ngaa nee oshilimbo sho Standard bank tayi tu nkunkilile tu kale tuli shohanda, tu kale tuli megameno shaashi uukalyamupombo otawu ende tawu indjipala

Iimaliwa yomafo oyi na ongushu ya yooloka shi ikwatelela kuunene wawo, okuza puntano toyi pomulongo, toyi pomilongo mbali, omilongo ntano, ethele nomathele ge li gaali.

Shika oshihako shoBank Windhoek nokutseyitha kutya oto vulu okukala wa sindana ongodhi IPhone 15 ompeempeka. Ongodhi ndjoka yi holike koyendji unene kaagundjuka.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tu londodha ano okutu longa kutya ngele otashiya kegameno lyoshiimaliwa shoye, iinima mbyoka wuna oku pitika naambyoka waahena oku ninga oyinipo.

Mbino iimaliwa tayi monika ya yooloka, ano yongushu kayi thike pamwe okuza, okuza poondola omulongo sigo okeyovi limwe, yiilongo ya yooloka, methano limwe.

Sho nee emanguluko lyeya otwa mono nee ompito yoku kala tatu lala moonete dhoomwe ngaashi weyi tala ye endjelela nga. Oku keelela omukithi nande ogo Malaria, niipuka ngaa yimwe yopaunshitwe ngaashi nande oodhi, kaa dhiye kombete uuna wa lala.

Iilongo oyi na iimaliwa yomafo mbyono yi na ongushu ya yooloka. Oho tala nee kutya oshilongo shaayeni oshi na oshimaliwa shi thike peni, nesiku taku ka kala kwa ningwa etaambathano lyoshimaliwa oto vulu okukala wa ninga eyalulo lyomondjila.

Omulumentu nomukiintu mbono yi ikwata moombunda taya thanekwa ya talela oshihako shoFNB. Opu na epopitho netumwalaka tali ti kutya oto vulu okuninga eindilo lyokuninga omangeshefelo.

Omukalo gokupungulila iimaliwa yetu ogumwe gwa gamenwa sho osho ngele otashiya pokutaambatathana oshimaliwa ngono tope eshi kupungulile inamu pumbwa okukala muli mekwathano naye.

Omulumentu oku li pokapelende hoka kokutaambathana oshimaliwa nokulesha ongushu yoshimaliwa shaayeni kutya oshi li pongushu yiingapi ngele otashi ya kiilongo ya yooloka.

Aantu ya nyanyukwa mbela ya lombwelwa onkundana ombwaanawa shi na sha noNedbank. Osho nee wu wete taya ithaneke, gumwe oku li komeho gawo ta thaaneke nee yakwawo mboka ye li konima, ethano ndyoka lyopaumwene.

Ombaanga yoNedbank oyo ngaa nee nda tala moshilimbo mono osho wo ngaa nee aalumentu yeli yaali mbono taya hwahwameke uunafaalama shaashi methano otamu monika wo oongombe.

Efano otali ulike okakadhona hono keli momuzalo Nedbank. Ano mpono ngaa nee pomayakulo go insurance yawo. Ndjono hayi ithanwa Netplan ano moshitayi mbaanga shoNedbank.

Iipundi mbino oya longwa miiti otatu ulikilwa ne kutya omiti sho haku tiwa inadhi tetwa po odhina iilongo oyindji. Tamu vulu oku longwa nando iipundi mbyono tayi vulu okulandithwa yo yi ete eliko lyoshilongo pombanda nenge yili kokeke shaashi ngele iiti yetu oya kala hayi longwa tayi longo iipundi tatuyi longitha tseyene meni lyoshilongo. Otayi vulu okulandithwa nando opondje yoshilongo oku kokeka eliko lyoshilongo.

Ethano otali ulike okakalata koku gandja olupandu nenge omahalelo yambeko okuza koBank Windhoek ku Lovisa Lukas ngono asindana $1000 methigathano ndyono lyesiku lyohole.

Omandiki goostola moondolopa dhayooloka ogonana omahala mono tovulu okuya eto landa iilandomwa yoye yomegumbo nenge iipumbiwa yomostola yoye.

Iipilangi, nenge omiti dhetu ohadhi longo iilonga mbyono yasimana. Ngaashi twa tala dhalonga iipundi ngawo, yokukuutumba, omwa longwa itaafula, omwalongwa natango uusikopa wa yooloka.

Ehala lyokukalwa tali monika ngaa ne lya yalwa nawa no lina omatyofa taga monika nawa nokataafula taka monika nawa notovulu ngaa nee okukala wakuutumba wuli hwepo.

Omulumentu ena ondjato yomukowa eli poshilimbo shombaanga yotango yopashigwana noteku tseyithile ngaa nee kutya ngele otashi ya kokupungula oshimaliwa "ongashingeyi".

Ehala lyoseti ongele omegumbo nenge omomahala goongeshefa gomatalelopo, osho hayi tulwa po ngawo, omanga aatali yotiivii taya kuutumba kombinga onkwawo yo ya vule okutala.

Mpano otapa monika ehala lyomangeshefelo mpono wu wete aalandi yeli mehala lyiikalekelwa taya tala iilandithomwa mona taya tala omamate ngoka ga yalwa peni noku landa.

Ombanga yo Windhoek otayi kupula kutya owuna tu o-account natango ? To pulwa. Ombanga yoshilimbo oshitiligane yetu ya Windhoek, nongele kunasha oto lombwelwa nee kutya talelapo ombanga ndjono ya Windhoek wuka mone account yoye ngoye wukale to pungulako oshimaliwa shoye.

Omulumentu e li poshihako shoFNB nenge ombaanga yotango yopashigwana ota tseyitha kutya ye okushi shi kombinga yonomola yomeholamo ndjoka hayi longithwa lumwe aluke naandjono yaaluhe.

Iipundi mbyono yalongwa miipilangi noshitaafula shayo, nehala tali monika nawa. Ano otatu londodhwa ngaa nee kutya inatu mbugaleka oshilongo otashi vulu oku eta omaliko.

Iimaliwa yomafo oyi na naana ongushu ngele oto yelekanitha naa mbyono iikukutu. Nenge oto iyadha wu li mositola wu na iimaliwa yomafo, owu wete lela kutya ngoye mondjato owu na mo sha.

Embako ndyoka tali ulike kutya olya tulwa kofanditha ndyono lyobamga yotango yopashigwana nolyoshilimbo shedhina ndyoka lya shangwapo ngawo olyo ne ta luulikwa sho lya tulwa kofanditha.

O Bank Windhoek oyili methano mono oshilimbo shawo nomukiintu ngono ena okakopi kotee peke tuulike athuwapo notaye ku lombwele nee kutya oto vulu oku patulula ompungulilo yoye ndjono to vulu oku longitha pondje.

Okasikopa hono taka monika ka tulwa iiyo magadhi, iikwa magadhi yo ku i mumamuma molutu nosho wo ngaa ne moshipa no ku nikitha ngaa nee nawa omuntu, okaskopa ngaa nee kawo.

Aantu mbono yeli methano mono aalumentu naankiintu yeli poshilimbo shombaanga yotango yopashigwana, otaa holola yeli momuzalo guudhano mbono worugby ndi wete yali yeke wu kalela po.

Shino oshilimbo sho Bank Windhoek, notashi ulike ngaa nee kutya otayi adhika kiitayi moondolopa ndhoka ngaashi mOtjiwarongo, mOshifo, Swakopo, Oshakati nosho wo mOngwediva.

Omahala getu goku gondja momagumbo mono hatu kundile aayenda yetu ohatu kwashilipaleke kutya otaga kala goopala nawa, ohatu ga tula omatyofa, niitaafula, niipundi nuusikopa uuwanawa mu kale tamu monika nawa.

Oshihako shoBank Windhoek nota pu monika ngaa aantu ye li momuzalo gOshiwambo, ndi wete oya hungila. Ohungi poshinyanga oshinima sha simana, oshoka oyo ompito hamu mono mu kundathane iinima oyindji.

Etotongwe oshinamwenyo shono shi shiwike nawa mondapo sho osho nee ombaanga yavenduka tayi ulike uukalata wawo wa yooloka noku ulika kutya ngele oto longitha omayakulo gawo ondapo yawo oyi thike naanaa pwaandjo yetotongwe.

Ombaanga yaVenduka otayi ulike uukalata wayo wa yooloka kutya uuna tolanda iilandomwa yoye mositola tolongitha okakalata koye oto vulu okukala wa sindana epandja ndyono lyaakokele lyokupungula nenge ndjono tayi ithanwa osolo.

Mpano otapu ulike oshilimbo sho Bank Windhoek nongodhi kuna etumwalaka kutya ngaa nee, oto vulu okusindana oondola dha Namibia dhili omayovi gaali no EasyWallet.

Oshitaafula shono niipundi ya sho yili ine, otashi u like kutya ehala mono ta mu vulu oku kala omutumba ne mu monesha sho pe punda. oshipunduka na mwene, osho ngaa nee tashi monika po mpo.

Momositola ota mu monika ngaa ne omapaya, otamu monika oongaku noshowo ngaa ne oondjato peviivi mpeya ndi wete oyo ngaa ne hayi landithwamo mositola mono na yimwe mbiya yi li konima hwi.

Oombaanga yetu yotango yopashigwana oyina omukalo naana ngono tagu opalele tolingitha ashike ongodhi yoye, oku tala koombanga yoye shoka shili ko intooya mombaanga, inoopumbwa okakalata sho oshipu.

Iipundi mbyono ya longwa miiti nenge miipilangi oyi holike unene kaatalelipo nohayi tulwa momahala ngono gomatalelepo oku opaleka ehala mo taya thikile. Omiti dhetu odha simana ohadhi tu pe iipundi, iiti niitaafula.

Ngele ota shi ya kehala lyoku vululukilwa, oshiwanawa wu kale weli opaleka nawa, wa tula mo iitaafula, to tula mo omatyofa, opo nande aayenda taye ya mo otamu kala tamu monika nawa.

Uudhano wokutondoka waanuulema shono ta shuulike kutya okukala omunuule ita shi ti kutya anuwa okwaa haningasha nenge okukala ito vulu sha, oto vulu okukala omunuulema e to kutha ombinga muudhano wontumba.

Shino oshilipo ngaa nee shoBank Windhoek, netseyitho ngaa nee tali ti kutya otovulu okupatulula uuyuni woye no kuwupupaleka ngele wiishangitha nomikalo gwawo gokutuma oshimaliwa goEasy Wallet.

Ndino etaambathano lyoshimaliwa pokakende uuna wa hala okutula oshimaliwa komayalulo goye gombaanga, wa hala okufuta omuntu, nenge pamwe to nana ko kompungulilo yoye. Etaambathano ohali ningilwa ihe pokakende.

Uukadhona wu li une tawu ithanekele poshikako shoNedbank, otashi ulike kutya otaya ithaneke okathano kopaumwene nokukala ngaa poshihako shombaanga ndjoka.

Aalumentu yeli koombasikela ondi wete kutya oyali yeli methigathano lyoombasikela notaku monika woo ngaa nee sho NEDBANK shono osho shili omukwashilipaleki kamana .

Methano muno otamu monika ngaa nee oshimaliwa shefo shoku ulikitha ashike kutya iimaliwa mbyono yoshilongo sha India osho ngaa nee hayi monika ngaaka kombanda yo

Ndino ehala lyokulandithila iimumamumitho yokolutu noyokoshipa. Omu na omuniilonga a thikama ta pakele oolaka.

Ehala mpono hatu tenteke ooradio dhomuzinzimbe momagumbo getu moonduna dhoku kuutumba ohali kala lyoopalekwa nawa, opo nande omuntu watala oradio yomuzizimbe yoye naayenda ta yeyamo ohapu kala tamu monika nawa.

Iipundi mbino yoku vululukwapo, ohayi longithwa unene momahala goma vululukilo momagumbo ngono hatu ithana kutya oseti nenge ehala lyoku kundila ondunda ngayoku kundila aayenda nenge ondunda yoma thikilo uuna megumbo nenge mongeshefa hamuya aatalelipo ohamu tulwa nee iipundi yoopala yafa mpo.

Omulumentu eli methano otashi ulike ngaa nee kutya ota taamba oshimaliwa ndi wete ota longo ngaa nee mombaanga nokakende hoka ka tulwa po egameneno lyomuntu gwiya ha longo mo naangu teshi gandja oshimaliwa.

Iipundi mboka yalongwa miiti nenge miipilanga oyo tayi monika mefano. Konima otaku monika oshitafula nenge shafa omutse gombete shoka shalongwa miipilangi.

Ombaanga yo Nedbank ota yi ulike okafo kawo, sho ya patulula oshitayi shayo moDivundu, moka ya ulika omayakulilo ngoka ta ga ka kala moshitayimbaanga shoka.

Otamu monika nga ne kakadhona ta popi mokambako poshilimbo sho Standardbank ombanga nga ne ndjino yaNamibia yi shiwike nawa ngele otashi ya komayakulo ga nakupwe.

Iipundi mbyono otayi vulu oku kala pehala mpono twiithana aatalelipo nenge aayenda megumbo, toya kundilepo ngaa nande okuli, ashike otayi monika tuu nawa shili.

Omulumentu nomukiintu yeli methano oyeli koshilimbo sho NEDBANK ota yeku londwele nokukutseyithila kutya oondando dhokomuvo otadhi kalonda okuza mu 2 Maalitsa 2026.

Mbino iimaliwa yomafo yeEuro, okuza ngaa nee poEuro 5 sigo oEuro 500 yatulwa ngaa nee momusholondondo nawa noku ku ulikila ngaa nee kutya oyaza pu ingapi sigo opu ingapi yomafo.

Ehala lyongeshefa olyo naanaa ehala limwe mono to vulu okuya mo wu ka lande iipumbiwa yoye yomegumbo nenge pamwe oyongeshefa yoye nenge to yi po ashike wu ka ondodhe omeho ngoye wu tale ngoye to galuka ongula.

Etaambathano lyiimaliwa natango lyiilongo ya yooloka, mbyono natango nayo ya yooloka, shaashi iimaliwa oyi vulathane noyi na oongushu dhaa hethike pamwe.

Otatu kumagidhwa kaatu mbugaleke oshilongo osima yowala, oshoka uuna tatu tete omiti natu kale tatu dhi longitha nawa tatu dhi longitha oku eta po iiyemo, oshoka oto vulu okuninga iitaafula niipundi wu landithe ngoye wu mone iiyemo.

Nedbank oku shiwike nawa ngele ota shi ya ko ku pungula oshimaliwa, negamenemo lyoshimaliwa shoye. Noku hole lela oku longa oshigwana nkene shi na oku ikaleka kokule nookalyamupombo.

Ndjino oyo ositola ta yi landitha oongaku, sho osho tu wete oolaka nomapakete goongaku ga tentekwa ngaa ne kombanda yago, nuupundi mboka ngaa ne kasitoma ta vulu okukuutuma a vululukwe po, nenge iyeleke moongaku.

Okahala hano ke na iipundi yokukuutumba yi li ihamano otaka ulike ookawanawa to vulu wu kuutumbe po wu lye naaholike yoye nenge ka ninge okahala kokukuutumbila mbono taa talele po mehala moka.

Omukadhona ta monika a nyanyukwa e li poshilimbo shaStandard Bank. Ote tu ulukile kutya natu patulule tse tu sindane oshimaliwa shi thike mpono koomuma.

Oolaka dhoomisitola olyo ehala ndyono lyasimana , tovulu okupakelako iilandithomwa yoye, yayi kala yaandjuka nawa, tayi kala yatopoka nawa opo aalandithwa ngele taya landa, yo niinima oyi iwetikile.

Ethano otali ulike natango omulumentu Karl Kapewasha ngono ngaa ne eli omugandji mayele ngele otashiya ko ansilasi yoNedbank keyakulo lyawo lyono lyoNedplan.

Nashino oshimaliwa nee shefo shoshi longo Tanzania otashi uleke ngaa nee kutya ooshilingisa dhili omathele geli gatano nomathano neengono otaga adhikwa kombanda yoshimaliwa.

Panoramic ota pa moniika ngaa ne ombaanga yotango yopashigwana, oshilimbo shawo osho wo ngaa ne shomaulikilo giipindi yangwediva. Ye Fnb teku lombwele ne kutya longitha, omikalo dhawo dha yooloka dhokufuta pethimbo lyomaulikilo giipindi.

Ethano lyongwaka ya tya oonkwakutoka momutse nenge oomvi notayi monika yi li poshihako shoFNB. Oku ku lomwela ngaa nduno kutya kapu na omwaalu gwetameko gu uthwa.

Ombaanga yaWindhoek oyina omukalo omupu, omukalo goshali ngono tovulu oku kala wu longithe wutale kombaanga yoye to shiningi nongodhi yoye yopeke ano itoo pulwa nande osha.

Etaambathano lyiimaliwa yiilongo ya yooloka nenge eyogemo lyiimaliwa, elongo lyiimaliwa mbyono yomafo, ota tu ulikilwa ne kutya osho ne ha yi longwa ngao nokukala ya pelendwa mo, Tse tu vule oku yi longitha.

Ombaanga yoStandard ota yi ku lombwele ngaa nee kutya pokuya pokulongitha ongodhi oto vulu ngaa nee okumona oshimaliwa mepathimo lyeho, pamuka ngono omupe nogwayambulwa po ngashingeyi, tsikila ashike nena.

Moanonitapu minika ngaa nee aalumentu yeli yane ya papata omakopi yega pewa ku bank windhoek yena mutu shoka ya longo sha simana ye bank windhoek tati taambeni omagano .

Noshilimbo ngaa nee sho mbaanga sho FNB, omukiintu ngono ahumbata okandjato ye tuu like nganee okakalata ko mbaanga ndjono nelombwelo ngaa nekutya swipe to spina ngoye tokala ngaa ne wasindana.

OBank Windhoek otayi kulondola ngaa nee shinasha nuulingilingi nande ookalya mupombo mbono taati kutya otaagandja omagano kiilyo yawo uuna waninga sha shontumba kutya ndhono odhanakalindi.

Mpano otapu monika omulumentu atumba oshimbamba ali ngaa nee ta likola iilikolomwa ye. Noshilimbo sho Bank Windhoek noku pulwa ngaa nee kutya omolwashike sha simana oku tota oongeshefa.

Bank Windhoek ombanga yo moshilongo ndjoka iha yi adhika pondje yoshilongo nande nande noyili yasimana gele ota shiya oku ninga oompungulilo dho ku pungula oshimaliwa shoye kutya osho pawumwene nenge oshongeshefa yoye.

Uukadhona wu li ngaa miikutu yuudhano otawu pewa omagano gawo goshimaliwa kombaanga yotango yopashigwana naakalelipo yombaanga ye li yaali kooha sho ya longo sha simana.

Ndino ehala lyomangeshefelo gomuntu ta landitha ngaa ne iilandithomwa ye shoosho ngaane wu wete lya pakelwa nawa uutyepisa mbono wu li poolaka ngaane mpoka.

Etambaathano lyoshimaliwa uuna toyi mbaanga nenge toshi hehela ngaa nee mombaanga osho nee hapu kala pwa kondekwa ngawo, oku keelela ashike okushi gandja ndele etoshi kutha po ishewe.

Oto vulu okwii landela uusikopa woye, ngoye wu vule oku tulamo iikutu yoye . Nenge iipundi, niitaafula yoye iiwaanawa.

Ombaanga yotango yopashigwana tayi tu lombwele ngaa kutya ngele otashi ya ko ku pungula oshimaliwa, kala wa itonatela mwene, kala ho yanda omadhiladhilo goye, kayi ku pangele nande nande.

Oolaka ehala naana ndyono lyompungililo to vulu okupungula mo iinima yoye nenge omondunda yoye yokulala nenge pamwe opelugo lyoye nenge pamwe opelugo lyoye nenge pamwe omondunda yaayenda. Oto vulu okutula mo oolaka.

Ombaanga yotango yopashigwana tayi ulike elongitho lyoshimaliwa nenge okulongitha omukalo gopashinanena wuna ashike ongodhi yoye . Opo wu vule okutala omayinyengo kombaanga yoye.

O bank windhoek ohayi vulu oku keelela uufuthi . Shika ohaye shiningi nokuku tumina etumwalaka . Ngele etumwalaka inali ku adha ngoye holongitha o bank windhoek, ya dhengela ko nomola yawo yo mo mbelewa.

Hono oka skopa ngaa nee kalongawa muupilangi , opotovulu oku pakela uunima woye mpoka wutya okulanditha nenge pamwe omegumbo ashike totulapo omaghadhi gwoye noothewa nakehe tuu shimwe tovulu okukala watulapo.

ONedbank natango tayi tu londele kutya ngele tashiya kokupungula oshimaliwa shoye, nenge wa tula ko oshimaliwa ashike opuna gumwe teku kunkilile eshi ku galulile owuna okukala wu li uupathi. Kala wu li ohanda oshoka, otashi vulika wu tulwe mokatoo.

Ndjino ositola yathanekwa ngaa nee meni lyayo noolaka ngaa nee dhayo naangwiya eli meni ondiwete kutya omuniilonga napashiyona niku lekapeka ongeshefa yawo

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo, hayi yambidhidha oshilongo nongele ongundu yontumba yasindana, ohayi kutha oshimaliwa nenge epapa yi pandule.

Natango iimaliwa yomafo tayi ku ulukile kutya oyoshilongo shini nongushu yoshimaliwa shono sha tentekwa po, noya tulwa nee pamwe tu faathanithe.

Omuntu tagandja oshimaliwa shee Euro dhono dhomafo dhomiyalu dhayooloka, nenge tu ulike iimaliwa ayihe mbyono yalongwa meeEuro nongushu yadho.

Etambathano yiimaliwa mokati kiilongo yayoloka noku holola ongushu yiimaliwa oshinima shasimana. Shashi ngele tamu pingathana oshimaliwa namukweni goko shilongo shilwe owushi kutya shono to gandja oshili pongushu yashi ipipo.

Ombaanga yoNEDBANK nayo oyimwe po yomoombaanga ndhono tadhi longitha omukalo omupu, itoo pumbwa okuya molayina uuna wa hala oku ka tuma oshimaliwa, to longitha omukalo gwawo omupu neshina ndono lyoku tula ko oshimaliwa pondje.

Naambino iimaliwa yomafo nee yoshilongo ndi wete shontumba. Noyo ngushu nee ya yoloka. Tayi ku ulukile kutya mbyino ingapi noyili molwaala lwatya ngiini.

Ano okahala ngaa nee kena okatemba mono omuntu hovulu okwiiyoga koonyala uuna walyasha, nenge waza ngaa nee mokandunda ko kwiikwathela. okatungwa ngaa nee moshipilangi.

Oshimaliwa oshi na ongushu ya yooloka niilongo ya yooloka iimaliwa yawo kayi na ongushu yi thike pamwe. Oho vulu ihe oku ulukilwa kutya ngele otashi ya koshimaliwa shino oshi na ongushu yi thike poshimaliwa shino shoshilongo shika.

Iilandithomwa mbyono ya longwa moshipa, ohayi landithwa nawa moshilongo shetu ngaashi omapaya, uundjato, oongaku. Ano oshipa shiinamwenyo yetu nasho ohashi vulu kulongithwa tashi longululwa etashi longwa moshinima shono natango to vulu kuzala nande oku longitha.

Okakadhona ki ikwata poshama ke li poshihako shoNedbank otaka ulike kutya okapyakudhukwa oku ku pa uuyelele ngele owa pyakudhukwa oku wu taamba.

Omatyofa, oombete noosikopa ohadhi longithwa moombelelwa nomomagumbo.

Ombanga yotango yopashigwana oFNB oyo tayi monika oshilimbo ngawo nomulumentu ngono e li methano tali tulombwele kutya opu na oonkantu dhili ntano dhono to vulu okulongitha okupungula oshimaliwa shoye.

Shampa wuna ehala lina iipundi ya yalwa nawa niitafula tayi monika nawa ,wunamo ngaa ondunda yimwe yo kukundila aayenda megumbo nena egumbo ohali monika kutya olyomuntu ena esiloshimpwiyu.

Ombaanga yotango yopashigwana FNB oyo yimwe po yomoombaanga ndhoka dha talilako dha simana nodhina iihohela yopevi uunene kwambono ya hala ompungulilo dhoongeshefa dhawo.

Omunkiintu eli methamo lyoshilimbo sho Bank Windhoek. Oku tseyithila ngaa nee kutya ngele otashi ya momukalo goku mbaanga tolongitha ongodhi oshipu noonkondo okutala shoka shili ko account yoye itoopulwa nande osha.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana ndjono hayi gandja omukalo gwokupungula oshimaliwa shoye nuupu na otovulu natango okuyi inekela uuna wuna oshimaliwa shili kokambo koye kombaanga yotango yopashigwana.

Etaambathano lyoshimaliwa okulila ongushu yoshimaliwa osho ngaa nee oshinima sha simana ngele oto taaguluka okuya moshilongo shimwe toyi moshikwawo, shaashi oto kala wushi kutya owuna oku gandja iingapi yilile po ongushu yasho.

Hono okalamba katosha nawa takekuulukile kusha otaka longo nokayela nawa ndiwete kutya okeli shimwe shomiilandothomwa yetu yopambanga yotango yoFNB.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi tulondola kutya natungambeke ngaa oku hehela kwetu, no natu shininge ashike uuna tashi pumbiwa lela.

Elombwelo kutya pamwe owuna ethano okutungulula uunafalama wiimuna yoye oto vulu oku kala wamona omukuli okuza kombaanga yotango yopashigwana.

Oshilimbo shoFnb noshilandithomwa shawo sho insurance tayi shilipaleka omaliko nande ohauto yoye to vulu okuyi kwashilipaleka.

Ndino ehala lyokulanditha iikwamalusheno shaashi otamu monika oolamba dholusheno noshowo iikwamalusheno mbyono yooloka

Ombaanga yetu yaVenduka otayi ki ulukile kutya ethimbo opayife ,sho osho pwatulwa oowili nokakalata noshilimbo shawo yeku ulukile kutya ethimbo opayifequ hogolole ngaa nee epandja ndono lyo platinum

Aakiintu yeli yaali ya nyanyukwa .taya ulike yayola noya panda oshinongwapo shinasha noshitayi mbaanga shono sha patuluka oshipe moliindili nenge sho shali shapata omiyelo sho kwali tashi opalwekwa. Peife otashi kapatuluka nee.

Okatafula hano otaka ulike ngaa nee kutya otaka monika keli mondunda yoku lala, nombete ya yalwa nawa nomutse gwombete, nuupundi nenge uutaafula mbono wopooha dhombete nemate

Ombanga yoStandart Bank otayi tulondodha mpano twii dhengela uuna wamona omafuto tagazi kombaanga yoye waa hengashi nenge ku nasha shimwe tashi inyenge tashi kulimbilike opo twiidhengele.

Eyelekanitho nepingakanitho lyoshimaliwa ohali ulikwa naana ngaaka . Shampa wahala okulanda oshimaliwa shoshilongo sheni opo naana hotala kutya shono shaayeni osha thikama pwiingapi mesiku ndjoka.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku pe ompito yoku sindana uuna wi ithaaneka okathana wuli nomahewa goye ngoye to mono nee ompito yoku sindana osjimaliwa pa ewallet, shoondola eyovi limwe.

Oshilimbo sho Bank widhoek ao ohanga ngaa nee ndjono mono hamu vulu oku pungulwa iimaliwa. Etumwalaka kutya otovulu oku ipungulila noku ilongekidhila aanasikola shi taya shuna .

Oka kadhona ka thanekwa ke li pehala nenge poshihako shoNedbank otaka holola kutya oto vulu oku kala wa sindana uuna wa landa to futu noka kalata noku pewa oshimaliwa koomuma okuza koma yalulo goye gombaanga.

Omulumentu ali ta kutha ombinga methigathano lyokupakapo okapana ndyono lyali lyakwashilipalekwa koNedbank nokwapewa omagano kombaanga ndjo.

pano ota pumonika nga ne oshitafula nuupundi washo wuli uyaali wuli nga ne mehala lyawo lyoku vululukilwapo, shono tashi tulongo kutya iipilangi niitenda otayi vulu okulonga iilonga yasimana yoku twetela natango iiyemo.

Okukwatelapo omiti okwa simana oshoka otatu vulu okudhi longitha okuninga ongeshefa. Tolongo iitaafula, iipundi, nuusikopa, okwiilikolela iiyemo, noshowo okuyi longitha momagumbo.

Ombaanga yotango yopashigwana sho wuwete oolaptop dhili ngawo nomambo noopena nokakalata kawo , otashi ulike ngaa ne kutya longitha okakalata koye koombanga ano komangeshefelo ngoye wuyambulepo ongeshafa yoye nawa.

Etaambathano lyoshimaliwa miilongo ya yooloka ngaashi ngaa nee tayi monika mpaka kutya ngele oto landa mondola yaAustralia oto vulu okulanda shithike pamwe, ano moChina osho woo iilongo oyindji yagwedhwako, etaambathano osho hali kala ngaaka.

Ositola tayi landitha uundjato yotayi landitha omapaya, iikwapa ngaa nee. Iinima mbyono ya longwa moshipa ngaa nee, oshowo ngaa nee oongaku odhili ngaa nee tadhi monika mpa.

Moombanga aantu ohaya longo nookompiuta opo yavule okuyakula aakwashigwana mboka haye ya koombanga dhawo yapumbwa omakwatho gi ili nogi ili.

Omuntu otovulu okulonga iilonga yoku pakela moositola oshoka iilonga, iilonga ashike iilonga kayilya omuntu to pakele moolaka dhikale tadhi monika nawa opo aalandi shi ta yeya otaa nanwa kiilandomwa ndjoka yapakelwa nawa.

Sho wu wete aantu ya ngundumana ngawo taya ningi omeho kaga lya omeho ga pe kombwa ondi wete kutya opunasha tashi landithwa . Noya hala ngaa nee oku landa yo yiilandele.

Oshitaafula shono sha longwa miipilangi niipundi yasho osho shimwe po sholukalwa ndono halu vulu kulongwa e tamu kala tamu kuutumba po tamu ningi oonkundathana nenge mu na oshigongi shontumba nenge uuna tamu li.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tutseyithile kutya otashi vulu kukala shaninga oshipu ito limbililwa nande muJanuali. Tolanda iilandomwa yokushuna koskola muDecemba. Landa iinima oyindji nokupungula oshimaliwa shoye koka pocket saving.

Nzino iimaliwa yiilongo yili iyali tayi ulike nee ongushu yawo, kutya omathele geli gatano ngono ngele otashiya koshilongo oshikawo oto pumbwa wuna iimaliwa yili po ingapi?

Ndino ehala lyomangeshefelo tamu monika aapashiyoni taya ende taya tala tala iilandomwa yawo. Ngaashi omamatete ngono ga yalwa pevi. Omo taya ende taya tala nayilwe mbyono ha hala oku landa.

Okasitola kapakela oondjato ohutu nongundu yaalumentu naankiitu taya landa nokufuta oondjato dhawo pamwe ohamu zi nandhono dhomukowa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ngaa nee tayi monika methano muno nuukalata yooloka nokuku lombwela ngaa nee kutya oto vulu oku kala wa mona odiscount uuna wa swipe okakalata koye.

Oombaanga yotango yopashigwana oyo ngaa nee tayi ulikwa methano muno oshilimbo shawo. Ano otayi kulombwele kutya oto vulu oku sindana dhimwe dhomoondando dhili ndatu oonene muule woomwedhi ndatu ngaashi dha tulwapo nga.

Okataafula hono ka tulwa uukomotolo nuutowalekitho womiikulya oke li mehala lyokulila li li megumbo shampa wa etelwa oshikulya, ihe owu wete inaashi towala nawa oto vulu okukala wa gwedha mo.

Iipundi niitaafula oshowo uutala womunzile wombaaga yobank Windhoek pomaulikilo giipindi mpono ombaanga tayi ulike omayakulo niilandithomwa yawom

Mbino iimaliwa yetu yaNamibia oodollar dhono dhomafo oshowo ngaa nee mbyono iikukutu tayi monika ngaa nee mbyono iikukutu tayi monika methano ndjono yayoloka. Noku ku ulukila ngaa ne kutya iikukutu yi ipipo nomafo ogeli pu ingapi.

Nguno go naanaa omukalo gumwe gwa ndulukwa kombaanga yoStandard Bank gokutuma oshimaliwa pangodhi, to vulu okutumina komayalulo gombaanga kehe mpoka wu li toshi ningi nuupu lela. To longitha ashike ongodhi yoye. Kashi na nduno kutya ongodhi oya tya ngiini, kutya oyo ndjoka onshona lela nenge ndjoka onene oto vulu okukala we shi ninga.

Mbakumbaku ohatu mu longitha okuhelela oshowo okupulula, nohatu mu yungulitha natango uuna twa teya omahangu getu muno mowambo nenge mofaalama.

Oshimaliwa otashi ulikwa sha kwatwa momake gomuntu noku ulika omwaalu gwasho, shaashi oshimaliwa oshi li ngaa nee oshipumbiwa sha kehe esiku. Waa he shi na nena ngawo owa patekena.

Aantu oye hole okumbwinda. Yo aantu oye hole omahala ngono gena ombepo ya talala nawa. To yi nee wuka thuwepo uuna wa li wa ipyakidhila nasha, ngoye to yogo nee omeya ngaashi weya tala taya mbwindi ngawo. Yamwe oyeli momuzileya vululukwapo, ya pewa olukalwa koBank Windhoek.

Omuntu ena ongodhi peke ye eli mbela koka appa kombanga yotango yopashigwana ndyono tayi mu lombwele kutya uuna wuna uukwatya woye wa kwashilipalekwa otashi kala shili mgameno ewanawa.

Mpano otapu popiwa ngaa nee onkundana ombwanawa sho osho mefano wa tala mo aakokele yeli yaali taya lesha ngaa nee ongodhi, shinasha nompungulilo ndjono yaakokele nonkundana ngaa nee ndjono ombwanawa shampa yeyi na.

Ehala mono omwaalu gwaantu hagu vulu oku kuutumba ya ninge oshigongi ,nenge ngaa omutumba gontumba yo taya kundathana kombinga yoshinima shontumba.

Shampa twayi moositola ohatu thikama e tatu tala koolaka ,eto talako shono topanda naangono omuniilonga mositola apyakudhukwa oku kwathela teku yakula nawa nondjungu.

Ngele tashiya pokoopaleka megumbo lyoye ,oho pumbwa okutulapo okasikopa hono tovulu okulongitha okutulapo topakelepo sha omagadhi oothewa nayilwe.

Etambathano lyoshimaliwa pokati kaantu yeli yaali yo kiilongo ya yooloka shono hashi tu longo ongushu yoshimaliwa shomegumbo noshilongo shopondje uuna tamu taambathana.

Iipundi yiipilangi mbyono yi li mehala lyokuvululukilwa po mono nenge mehala lyokukuutumba otayi tu longo lela kutya natu longithe iipilangi nawa shaashi otayi vulu oku tu opalekela omahala getu nogaatalelipo.

Ndino ehala nenge oscreen ndjono hayi ulike omatambathano ngaa nee lyoshimaliwa. Totala nee kutya oshilongo shaayeni ngele otoyi koshilongo shontumba oshimaliwa shayeni osha thikama nee pwiingapi. Opo waha nyokomwe.

Ehala lyiikwamambo , mono ne tovulu okwadha omambo iitya, uumbo womahokololo ga yoloka nomambo gwokwilonga omalaka gayooloka ,mono tovulu okuya wuka longitha eshala ndoka noku tala omashala gaayoloka, noomambo gaayoloka.

Etaambathano lyiimaliwa gongushu yawo pokati kiilonga ya yooloka ngele owa gandja oshimaliwa shoshilongo shino oto pewa shimwe shoshilongo oshikwawo momukalo gwayooloka ngono gwazimininwa.

Iilongo muuyuni oyina ongushu yiimaliwa ya yoolokathana kayi thike pamwe nongele otayi tulwa kondjelo yoshelekitho shiimaliwa opo ne ho mono kutya shino oshi thike pwaashino.